Uyuno ali umundu, umundu yuno uwe'saani namwe uwe'sisoreri ah wekhaale khundebe ya blue, warere laptop ali nibyesi khakhola khu'laptop, e'laptop wakimisile khumeeza, isimu yewe nayo ili a'mbi ni laptop

Ano lyabonekhane likholelo oba libikhilo lye bibindu bye'kimikhono aah mulimo chimbayilo mulimo tsisaati mulimo bi bi bitambala mulimo bipangiri, mulimo bibindu byesi bakwara imumilo byosi bilikamo

Ah bano bali bakelema babili bali khukendela atwela bamunamunile, bosi beboyile bitambala imurwe, umulala wasutile bindu mu khasawu nga isi khabakendela, iliwo inzu ah tsinzu tsibili eh ni kimiiba, ni kamatoore.

Kuno kuli kusaala, kusaala kumufenesi. kusaala kuno batanyakho lusokya ni busokya bulala bufitifiti, kusaala kuno kulikho kimifenesi kibili, eh kulala kuboofu kukundi kufwiti.

Bano bali basaani babili bekhaale ibweni we inzu, mutwela wekhaale khu ndebe wakwarire malikopo ni i'coat ni i'saati ya blue mukari, ukundi wekhaale khwi baale liboofu. Inzu isi bekhaalewo bamalila liloba babimbila ni kamabaati.

Gano gali gamapeesa, gamapeesa ga Uganda babowaga bunoti bwe gimitwalo girano girano babubwowaga mu tsi'bundle, tsi'bundle tsiliwo tsine.

Ano, kino kili kimikyungwa, kimikyungwa iki kili muhasawu, ah baa kimilala bakikhalakamo, kyabonekhane nga ki bakipangile isi bakulisila khukhalakamo khuno bakana babandu babone nga kimonekha mukari

Uyuno umukelema nga wakwarire i blouse imbesemu, webowele sitambala khumurwe wasutile khatasa khalimo tsi sawani ni bikombe

Ano umundu waambile kumubono mukhono ali'khukhalaka kutyokotyoko, isi khakhalakila iliwo khabawo khesi khakhalakilakho khabawo khano wakhemisile khusindu silinga imeza

Ano tsili tsikhaafu, tsikhaafu tsino nga batsiboyile mu.. mwiswa khu khwaaya, tsi'khaafu tsino tse tsinzika tsimboofu, tsindala tsi'maali, tsindala tsya brown, tsindala tsilikamo buwaanga, isi tsili ilikawo bunyaasi bukali.

Elino eyino ili inzu iye gorofa yabonekhane nga lisomelo, hambi ni gorofa yino iliwo tsi mootokha tsibili amala tsi wire tse ka masanyalaze tsya birakilawo, kusaala kuliwo ne simuli sili khu luwande olu.